le sukuxɔ me la ɖevi geɖewo li ke wome dó wóƒe suku dewuwo o yevu amedzro ɖeka va dzewo nɔnyi ɖe xɔme kpliwo esi nye nukpɔkpɔ na amesiwo le xɔ mɔnu

Ŋutsu adre aɖewo le xɔ aɖe tame. Ɖewo le anyinɔƒe ɖewo le klotsinu ɖewo hã le tsitre. Wodo awu aŋgbaɖiɖi ɖe woƒe awuwo dzi. wo le sola panel dem xɔ aɖe tame.

Amidzraƒea ɖe sin ye Goil midzraƒe bi dzo eye ŋuwo kple nunɔamesiwo le teƒe ma bi nyuie. Ke nukpɔla aɖewo le emɔa dzi le nudzɔdzɔ la kpɔm do ɖa.

Afɔkpa geɖewo le afɔkpadzraƒe sia si nyakpɔ na ŋku si wu gbɔgblɔ eye afɔkpa siawo la wowɔwo kple ka vovovo, amadede vovovowo eye dzeside vovovowo hã le wo dzi siwo nyakpɔ ŋutɔ.

Ame gbɔsɔsɔ aɖewo le kuteƒe. Wole amekukuɖaka aɖe gbɔ. Ame siawo ƒe ɖewo le tsitre nu ɖewo hã le anyinɔƒe. Ke ŋutsu ɖeka le klo dzi de asi asime na nyɔnua ɖe abe faname ƒe dzesi ene.

Islamiktɔ ame sɔgbɔ aɖewo ɖi anyi ɖe woƒe gbedoxɔ gã dranyi ɖeka si le kumasi la gbɔ. Woƒe ɖewo ƒe ŋu le teƒea hã eye nyadzɔdzɔdɔwɔla aɖewo gɔhã le wo dome.

Nyɔnu sia le awudodo tɔxɛ me, wòle anyinɔƒe hele nu kom le eƒe nu siwo dzram wòle la gbɔ eye nu siawo ƒe ɖewoe nye atɔtɔ, tomatosi, karɔt kple atikutsetse bubuwo hã.

Nuɖuɖu dze atsyɔ aɖe le nuɖugba me si alé aɖe ŋutɔ. Enye wakye, bladzotɔtoe, makaroni, saladagbewo, koklozi, atadi kple shitɔ ƒe nuɖuɖu.

Ɣeɖulawo wɔ fli kotoo le ɣeɖum, ʋuƒolawo le wo megbe le ʋuaƒom eye ɣeɖulawo nyɔnuwo kple ŋutsuwo siaa ƒe ɖeke medo afɔkpa o.

Ŋtsuvi ene ha siwo va tsikuƒe. Wotsɔ tɔkpowo ɖe asi. Wo geɖe tsia me le tsi kum. Wo dometɔ ɖeka siwo ɖɔ kuku bɔbɔ ɖe wo dome ke susɔe ɖo nukomo nyuie le tsi si kum wo le la nu.

Aƒenɔ la tɔ ɖe dzodoƒe la ɖo nukomo ɖe nu si wo le ɖe asi la nu. eƒe dziwui ƒe amadede nye gbemumu ke dzodoƒe la nye ŋkumekɔkɔ dzodoƒe si nu wotrɔ asi le vevie. Gatsiwo le gli nu eye nu ŋkuta bubuwo le xɔa me.

Kpovitɔwo ƒe xexlenu aɖe le zɔzɔm teŋ ɖoɖa yina eye wodó wóƒe awu yibɔ dzi kple anyiwu ɖɔ kuku eye wodó wóƒe fɔkpa glodzowo hã ke ŋutsu ɖeka si le wóƒe mɔa me yina la le nukplɔm kple xa le anyigba

Ŋutsu si wohe va ŋɔnue la, kɔ eƒe asi ɖe ya dziƒo le adzɔgbe ɖem eye wokɔ agbale aɖe vɛ ne be woaxɔ ke ŋɔnudrɔla ƒe agbonudzɔla le atsitre le ekpɔ vevie. Ame eve bubuwo hã nɔ anyi ɖe ŋɔnudrɔƒea le nuteƒe kpɔm.

Le gbɔɖemexɔƒe le atsƒua to la, nyɔnuvi eve wo nɔ anyi ɖe sɔ si wonɔ dzidzɔ kpɔm be yewo kpɔŋu ke ŋutsu ɖekadze nɔ sɔa kum. Tugbedzɛ ɖeka hã le anyigba le asi ka sɔ sɔa ŋu.

Mɔmemi masini dɔ ŋutiwɔla etɔ̃ ŋutsu siwo nye ŋutsuwo. Woɖɔ gaŋkui, do asui ɖɔ kuku do awu dra kple meƒiwo le dɔ wɔm.

Nusrɔ̃lawo le woƒe labolatri le nusɔsrɔ̃wo me tom eye woƒe ɖewo nye nyɔnuwo eye ɖewo hã nye ŋutsuwo. Ɖewo hã le anyinɔƒe ke woƒe ɖewo yea le tsitre ŋu. Wole dzidzɔ kpɔm ɖe nu si wɔm wole la ŋu

Ŋutsu ame tsitsi eve wole dɔwɔƒe si nye takodɔwɔƒe, ɖeka nye dɔwɔla takola eye evelia nye ame si wole ta kom si nɔa nyi ɖe zikpui dzi, wotsyɔ nu ʋi ɖe kɔme nɛ eye takola ŋutɔ le dɔ dzi vevie.

Dukɔ bubumetɔwo ŋu yina ɖe dukɔ bubu me be yewoakpɔ tomefafa. Wofɔ woƒe nunɔmesi ŋee aɖewo ɖe asi. Ŋutsuwo, ɖeviwo kple nyɔnuwo sia le ame agbɔsɔsɔ siawo me le mɔa dzi yina.

Petrolines midzraƒe ŋutsu eve le woƒe mɔwo dzi. Ɖeka le amidzraƒea ŋutɔŋutɔ ɖeka le mɔa dzi eye nyɔnu eve kple wovi etɔ̃wo le mɔto eye ŋu eve ɖeka nye amadede gbemumu ɖeka nye ʋitɔ le amidzraƒe la.

Ŋutsu kametefefewɔlawo le kametefefewɔƒe. Woƒe ɖewo do awu ʋiwo, ɖewo hã do gbemumu ƒe amadedewuwo. Wole kametetefefe wɔm eye ɖeka tɔ ɖe afɔ ɖeka dzi. Eƒe afɔwui nye amadede aŋtsiɖiɖitɔ

Dɔwɔla siwo nye ŋutsuwo kple nyɔnuwo do awu lɔbɔwo gbemumu ƒe amadede kple aŋutsiɖiɖitɔ eye wo katã kloe hã ɖɔ kukuwo. Wole tsitre le dzeɖoɖo me eye woɖo nu ko mo.

Afɔku gã aɖe dzɔ ɖe xɔwo dzi le teƒe la eye xɔgbatiwo kple xɔwo kaka ʋayaʋaya ɖe anyigba ke ekababla si nye ka yibɔ aɖe le nogo hã le ati siwo kaka ɖe anyi la dzi.

Dziɖegbekaɖiŋuti ŋunyala eve siwonye ŋutsuwó le woƒe akaɖitsiwonu le ɖɔɖɔɖowowɔm le woƒe dɔwɔnuwonu, ke wódo wóƒe dedinɔnɔwu siwo nye kuku kple awu lɔbɔwo

Ŋutsuvi ɖevi sue adrewo. Wofɔ kotokuwo va bɔla alo aɖukpodzi. Wova nukukluiwo fɔ ƒe gake do ŋgɔa wonɔ anyi le dze ɖom gbɔ.

Le xɔ la me la anyinɔzikpui bɔbɔe nyakpɔ ŋutŋutɔwo le xɔa me woƒe amadede nye dzomafitɔ. Ame ɖeka ƒe anyinɔƒe, ame eve ƒe anyinɔƒe kple ame etɔ̃ hã ƒe anyinɔƒe ƒe zikpuiwoe li.

Wole tugbefia yeye ɖem ɖe go si ƒe dzesidee nye “aƒenɔ dekɔnu Ghana,”,eɖɔ fiakuku ye wòle wòɖo nukomo vevie, nuteƒekpɔla bubuwo le teƒe ma eye wole nunanawo wɔm nɛ.

Ame agbɔsɔsɔwo le dzrolo dom ku ɖe dziɖuɖu ƒe nu madzegadziwo wɔwɔ ŋu. Woƒe geɖewo le awu yibɔ kple kuku dziwo me. Ke woƒe nya siwo le wo si la woe woɖe ɖe go le woƒe aflaga si wole ɖe asi la dzi.

Tsiduŋu gã aɖe va ɖi anyi, duametɔwo va tsi kuƒe, sukuviwo, ɖeviwo nyɔnuwo kple ŋutsuwo siaa va tsi kuƒe, wo dometɔ aɖewo va tsi kuƒe, woƒe ɖewo kɔ agbawo, galɔn alo gagowo kple drum va tsikuƒe.

Tomenuxɔasiŋ kula ƒe dɔwɔlawo le dɔ dzi eye wóƒe ɖesiaɖe nye ŋutsuwo eye wodó awu lɔbɔwo ɖɔ kuku eye wóƒe ɖewo hã ɖɔ gaŋkui

Afɔku dzɔ ɖe ŋu eve dome, ŋu dzetɔ ƒe ŋkume gba gudugudu, ʋɛ̃tɔ hã ƒe akpa ɖeka gba keŋkeŋ. Ke kpovitɔwo ƒe ŋu va ɖo nudzɔdzɔ la teƒe. ame bubu aɖewo hã le mɔa me, ɖewo le ŋu kum, ɖewo hã le afɔ tom.

Amewo nɔ anyi ɖe nuɖukplɔ ŋu godoo vakpe, nuɖuɖu vovovowo kple nuɖugbawo le kplɔa dzi. Ɖevi suɛtɔ ɖeka tsɔ nuɖuɖu le nume dem na fofoa alo ŋutsu ametsitsi si ɖiɔ gaŋkui si yehã ƒe nuɖuɖu le egbɔ la ƒe nume.

Lãwada geɖewo le gbea dzi esi dzata hã le wo dome eye lã gãtɔ ɖeka mlɔ anyi, sɔetɔ bubuwo mlɔ edzi, eɖewo hã le fefe wɔm le eƒe tame.

Nyɔnu ametsitsi le nu ɖam le akamekpli dzi. Kusi, tɔkpo kple nu bubuwo le egbɔ. Elé hɛ ɖe asi le nu me lam ke nu siwo tɔm wòle la elɔ eƒe ɖewo kɔ ɖe agba gbadzɛ dzi.

Seƒoƒo bɔ nyakpɔ aɖe nye esi, abɔ blibo la katãã me le dzedzem gbemumu nyuie. Nyɔnu eve kple ŋutsu ɖeka wole dɔ wɔm le abɔ la me. Wole gbewo ŋlɔm ɖa le seƒoƒoawo me.

Ŋutsu sia le dɔ wɔm le dzodɔwɔnu aɖe nu. Tsi nugui, agbalẽgo kple ɖevi ha sɔe aɖewo nɔ egbɔ, ɖevia ɖewo le tsitrenu, ɖewo hã le anyinɔƒe le nu si wɔm wòle la kpɔm.